Omugga era ng'omugga guno guli mu kuserengeta ng'era amazzi gaago malungi nnyo okuzaama ng'era gwetooloddwa emiti emiti gino egiyina langi eya kiragala era nga ne we gutambulira waliwo ebiyinjayinja emabbali n'emabbali.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino kirinaanye amazzi agalabika okuba nti ga nnyanja era ng'ekifo kino eno waliwo obuzimbe bwe baazimbawo obutono nga baabuserekesa ssubi, nga waliwo n'emiti egyetooloddewo nga kwe kuli n'omuti ogufaanana ng'ogw'ekinazi.

Ekizimbe era ng'ekizimbe kino eno kya njawulo nnyo nga baakizimba nga kiyina akantu akaliko ak'enjawulo era nga ke kasaalaba era nga wansi waakyo waliwo omuddo ogw'enjawulo era ng'omuddo guno gwe gukola oluggya nga kyonna ekizimbe kino kiyina langi eyagala offaanaganako eya kitaka.

Ekiro eky'enjawulo era ng'ekifo kino eno mulimu emiti egy'ebinazi nga kw'otadde n'obupande, ng'obupande buno eno kuliko ebiwandiikibbwako eby'enjawulo, nga waliwo n'emiti emirala egyetooloddewo nga kw'otadde n'ebizimbe, nga waliwo n'ekkubo era ng'ekkubo lino eno lirabika bulungi nnyo ate era nga liyonjo.

Ensolo ezeewuunyisa era ng'ensolo zino eno baziyita njovu nga mulimu enkulu nga mulimu n'ento era nga zonna ziri mu kutambulira wamu nga we zitambulira waliwo omuddo ogumu nga gusiiwuuse omulala nga guyina langi eya kiragala naye nga we zitambulira ziraga nti zeetoolobbwa ebisikosiko.

Ekimuli eky'enjawulo era ng'ekimuli kino eno kiyina langi eya purple nga mmakati gaakyo mulimu langi eyagala offaanaganamu eya kyenvu nga kuliko n'ekiwuka era ng'ekiwuka kino eno kiyina bye kinoonyaamu mu makkati g'ekimuli kino.

Abaana ab'enjawulo era ng'abaana bano eno bali mu kibiina nga bambadde yunifoomu ezifaanagana ng'era abamu bawanise emikono nga balaga bayina ekibuuzo ekibabuuzibbwa ng'era bawanise emikono basobole okukiddamu.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino eno kirinaanye ennyanja era nga ku lukalu basimbyewo obwato obw'enjawulo era nga munda mu bwato buno eno mwasiigibwa langi eya bbululu ng'era ku mabbali w'obwato buno eno waliwo n'embwa.

Abaubuka ab'enjawulo era nga balinaanye ttanuulu ya bbulooka nga omu akutte wheelbarrow ng'omulala atambulira eri emabbali ga ttanuulu eno nga bonna balaga bali mu kaweefube w'okupanga bbulooka waggulu zonna ku ttanuulu esobole okuba nga ekyokyebwa.

Abantu ab'enjawulo era ng'abantu bano bayimiridde mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa nga balaga bayina ekintu eky'enjawulo kye bali mu kwolesa, sinakindi gayinza okuba amazina oba okuyimba nga kw'otadde n'abakyala abali mu kkuba eŋŋoma.

Ennyanja ey'enjawulo era ng'ennyanja eno yeetoolobbwa ebisikosiko nga kw'otadde n'emiti era nga mu makkati waayo waliwo akantu akatono era ng'akantu kano eno kalinga akaziyiza amazzi okutuukawo.

Ennyanja era ng'ennyanja eno eyina amazzi aganyirira okuzaama era ng'ennyanja eno emazzi gatambula mu ngeri ekyasinze okuba enzikakkamu nga n'enjuba eraga eringa egwa era ng'amazzi gano eno tegayina kintu kyonna kigalimu.

Abavubuka era ng'abavubuka bano eno bali kumpi n'olukalu lw'ennyanja ng'abamu balinnye mmazzi ng'abalala bali kumpi n'olukalu ng'era bali mu kusika ekitimba n'amaanyi agatenkanika nga bonna kye baliko balaga bakyagala.

Ensolo ey'enjawulo era ng'ensolo eno eyina amayembe ageewetamu ng'ate masongovu, ng'ensolo eno eyina ekintu ky'etunuulidde ng'eri mu bisubi ebiyina langi eya kiragala nga ku nsolo eno ku mugongo gwayo waliwo n'akanyonyi akagiyimiriddeko.

Abantu ab'enjawulo era abantu bano nga bakuᵑᵑaanye mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa nga waliwo munnaabwe nga y'ayimiridde mmakkati gaabwe ng'ali mu kubuuka nga balaga bayina omukolo ogw'enjawulo gwe baliko ng'era bali abalala bali mu mmwetegereza by'akola.

Omusajja ayambadde akakoofiira nga kw'otadde n'essaati enjeru era ng'omusajja ono ali mu kwokya byuma ng'abyokesa omuliro, ng'ayagala kukolamu ekintu eky'enjawulo ekisobola okuba nga kikozesebwa emirimu egy'enjawulo.